Ninvuɣu bɔbigu n laɣim doli soli soli maa bɛla zuɣusaa bi shɛba wuɣi bi nuhi zuɣusaa ka bi shɛba mi bi wuɣi bi gbinni loori zaya loori maa kama nyɛla zaɣi piɛlli ka di koba nim nyɛ zaɣi sabinli ka sabibu sabi pa loori maa gba zuɣu.

ninvuɣ' bɔbili n-laɣim zaya sɔla gbuni bɛ puuni niriba ayi pili zupiligu ka di kama nyɛ zaɣ' piɛlli ka niriba gba pili zupiligu kama nyɛ zaɣ' nuɣisɔ jiraaminsa nima be bɛ nyaaga ka tihi ni mɔri gba pe n-gili ba bɛ puuni shɛba ye neen' piɛla.

Gbanʒɛhi mini gbansabila n-laɣim be duu puuni duu maa dukpuna nyɛla zaɣ'sabila ka zaɣ'piɛlli gba be di zuɣusaa ka sabbu sabi di zuɣu bɛ puuni niriba anahi ʒi bɛ tooni ka gbanʒɛhi maa ʒi sunsuuni ka gbansabila maa ʒi bɛ luɣili zuɣu.

Salo bini ka kanli n laɣim zaya shɛba bɛla zuɣusaa ka shɛba mi bɛ gbunni bini bɛ gbunni maa puuni niriba ata shɛba ye nɛɛn sabila ka ye nɛɛn piɛlla niŋ di puuni ka kpa ninkpariti bi yɛanga niriba ata shɛba gba bɛ loori puuni ka gbubi daangbɛ zɛhi.

Ninvuɣubɔbili n-laɣim be soli zuɣu m-yɔhira ka gbubi tuutanima bɛ nuhi ni tuutanima maa kama nyɛla zaɣ'ʒee zaɣ'sabinli ni zaɣ'vakahili bɛ shɛba pili zipiliti shɛba mi bɛ pili shɛba bɔbi bɔbisi gba bɛ puuni so ye liiga ʒee ka zaɣ'sabinli bombo li.

Linjima n laɣim zaya bi yɛla niɛma ka bi niɛma maa kama nyɛ zaɣa sabila bi zipiliti gba nyɛla zaɣa sabila bi nyaanga loori zaya ka niriba gba bɛ bi nyaanga bi nyaanga polo tihi ni mɔri gba n ko n giliba ka zɔya gba bɛ bi luɣuli zuɣu.